fukimsi buɣ'bahi mini sabiilanima nyɛla ban n-laɣim tam palli zuɣu fukumsi buɣ'bahi ŋɔ nyɛla ban ye goɣ'sabila ka pili helimentii sabila ka gbibi koliba din nye zaɣ'paɣila ka ne sabiilanima ŋɔ shɛba nyɛla ban gbibi nu'chebansi bɛ nuhi ni n-ŋmahiri anfooni

Zamaatu nyɛla bini laɣim n ziya paɣaba ni dabba ka zaŋ yee pɔbirisi pɔbi bi noya doo yino nyɛla ŋuni yiɣisi zɛ bi tooni ka yiɛduhirisi nyɛ dini tam tɛɛbuli zuɣu ka o ye gɔɣi piɛlli ka so jinjam piɛlli.

Nachinba n paŋasra nyɛla ban laɣim ʒɛ kanriŋa bihi ni ninkura ka doo nyɛ ŋun ʒɛ bi suunsuuni n gbubi bin diɛmdigu bindiɛmdigu maa biɛhagu ŋmanila jɛŋa ka doo maa nyɛ ŋun so jinsabinli ka bi piri namda